Abantwana besikolo bemfundo yaphansi bayadlala phandle kwendlu yabo yokufundela. Bagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka.

Abantwana abathathu esikolo semfundo yaphezulu ababili bengamantombazana oyedwa elijaha bancedisana ukwenza umsebenzi wezandla

Abantwana besikolo abane bathwele umfanekiso olombala ofanana lamahembe abawagqokileyo oyisibhakabhaka.

Igumbi elilabafundi bemfundo yangaphezulu amankazana labafana befundiswa ngumnunzana ophambi kwabo ngezifundo ezithile.

Abantwana besikolo abemfundo yangaphezulu amankazana labafana sebetshayisile esikolweni bethwele izikhwama zabo beqonda emakhaya

Igumbi elihlala ingwalo zemfundo yangaphezulu ezitshiye tshiyeneyo ingwalo lezi ziyabolekwa ngabafundi ukubana bayezibala bathole ukuthuthuka ngokwe ngqondweni.

Amantombazana amabili aphuma esikolo semfundo yangaphezulu, baqonda emakhaya bagqoke impahla ezifananayo.